Panapa tina mukoti arikubaira vantu muchibhedhleya ,zvatirikuona panapa kuti muchibhedhleya medu umu makashambidzika zvisikabaabviri, eyana avo taita avo vakapfeke zviro zvekusvipa asi zvakabaanaka ngokuti zvakaenderana neganda ravo .

Panapa tina taitavo varikubhiira anthu pamusoro pezveutano wekuti utano hwao vanokwanisa kuuona zvaitasei vaite zviro zviri ngezviri taita avo vakapfeka zviro zvakashambidzika kwazvo zviro zvinonasira kuti vanthu ava vaziye kwavanobva.

Panapa tine mugodhi wekucherere mvura uri muntharaunda yeantu. Pamugodhi apa kuti ucherere mvura unenge weiuya nemadhamba akashambidzika, kuti ukwanise kuisirawo chako chigubhu ,kuti ucherere uende kanyi kwenyu.

Panapa tine ana ane ndxondo dzinorwadza. Ndxondo dzavodzo adzinasi kuite zvakanaka. Vanode kuti vaendeswe kuzvibhedhlera, vaende kovhenekwa na naakakufunda kuti vakwanise kunasirwe pfungwa dzavodzo.

Uyu mu fundo uno puwa antu ano senzese imba yekuitire zvidzidzo zvavo kuti ngava washe maboko awo asasi apinda mwona imomo mu itirwa ma exiperimensi akona.

Panapa tine zvibhedhlera zvemhando yepamusoro soro zvinowanikwa mumakanyi imomo zvibhedhlera zvedu izvi zvinodetsera anhu Panenge peirwadza kana pane kweipanda ndokwanoenda eienda konasirwa Kona ikweyo.

Panapa tiri pachibhedhlera ndopanenge nana mukoti pona apapa weshe anenge ane panopanda neanhu inorwadza masoro anorwadza vanouya pona apapo panonasira zveshe zvinoenderana nekupanda.

Pana apa tine mitombo inoshandiswa kugeza nyara kana teibuda muchimbuzi zviyana kana teida kupinda muchimbuzi ndomitombo yakona nosevenzeswa nevanhu kuti zvimbuzi zvedu zvigare zvakashambidzika.

Eya mwunomu mu mhatso mweku mu mhatso mweku fundira munozi imwo mulabhoritori ndo muno torwe zvidzidzo nge ana echikora mwona imwomwo eyizvi apulaye muma indasitiri emuno mu Zimbabwe.

Panapa tine mumba mwekufundira munoitwe imomo mulabhoritori. Ndomuimba yekufundira mwekuti ana ayana eiite masainzizi anenge eiite zvidzidzo zvavo mwona imwomwo eibudisa kuti zvinoita ere kana kuti hazviiti.

Panapa tine kachibheke kanoseenzeswa ngeanhu eku medhikalu eyidhi ndokanoseenzeswa kuti kana paya paya panenge paitike imejenzi vanorumba vakakabata kanenge kaine mishonga kanoisirwe mitombo.

Panapa tinemuchina inoshandiswe pachimanje manje kurapa antu anange anezvirwere zvakasiyana siyana muchina iyi inodhanda zvakapfurikidza muntu asi nemuchina iyi

Panapa tine zvekare michina inoseenze pachimanje manje inokwanise kuongorora zvinodarikidze kuone meso emaziso saka michina iyi inoseenze zviro zvakawanda maningi nekuti inokwanisa kuone zviro zvidoodori.

Icho chakaita chimuchina chikunhingira madziso kana madziso aipanda zviyana unobaiiswa pachimuchina icho chinoita kuti uone zvirikureto iwewe wakagara panzvimbo imweyo .

Panapa tine mishina wekuthesite bhiiphii ,unoba unobeke boko rakomwo pakati pona apapo yotokuitira. Inobaakubhuira kuti bhiiphii yako yakakwira, kana kuti yakabaadzakira wochiobatsirwa ngemanaanamukoti.

Panapa tine mishonga yechimanje manje inoshandiswa muzvibhedhlera zvechimanje manje mishonga iyi inorape zviro zvakasiyana siyana inobashandiswa ndiana mukoti nemadhokotera kurape zviro zvakasiyana siyana.

Panapa tine mapirizi Anodzivirira covid 19 maantivirus ekuti ukamamwa covid airambi yekungokubata zvenhando nhando aya mapirizi anokurudzirwa kuti ange achimwiwa.

Panapa tine mushonga wechikosoro uyu mushonga uyu unoshandiswa ngevantu vanenge vaine chirwere chekukosora chirwere chona ichocho chinopedzwa ngemutombo watinawo panapa unonzi Benlil.

Panapa tine mutombo yechimanje-manje mitombo inoshandiswe kurape zvirwere zvamanje-manje. Zvirwere zveshe, uyu mutombo unope simba rakawanda maningi kuti paya paya paanonge ozwe kupera simba, mumitezo yakoyo, mutombo uyu ndopeunoshanda.

Iyi mishonga yechimanjemanje yakauya nemabhunu, ndoinoseenzeswe pachimanje-manje kurape zvakasiyana-siyana. Kana uine boko reirwadza, kana uine musana weirwadza unobatsirwa ngezviro zvakadaizvi.

Panoapa tinehwana hudodori hutatu huru kufundiswe chikora maererano nezveupenyu hwaho hwakagara pachikora ,hwana uhu hunoita ngatei hwakabarwa ngemunhu umwe asi hunofundswe zviro zvakasiyanasiyana.

Zvinezvi tina baba avo vari muchibhedhlera. Pana anamukoti nemadhokodheya ari apooo ari kushande kunasire zviro zvababa avo zvinenge zvisina kuende pakati hwee. Vachazvinasirazve kuti zvoobuda sezvezvakanga zviri.

Panapa tine mitombo inorape zviro zvakasiyana-siyana, mitombo yakagadzirwe nzvimbo dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inoite kuti kana une panenge peipanda ukamwa panodzikira kana panoite zvirinani.

Panapa tineimba yekutengesere mitombo. Mitombo yeshe weide kutsvake mitombo unoenda kona ikoko mitombo yeshe inonga iriyo. Inorapa zveshe zvinonga zveirwadza mundani memuntu kana kuti mumitezo yemuntu.

Panapa tine mitombo yekudhaya, yaishandiswa ngeantu ekudhaya kuti varape zvirwere zvakasiyana-siyana zvinosanganisire kurape mundani mweipanda kana kuti mahloko eipanda.

Panapa tine kambuti kanoseenzeswa zviro zvakawanda maningi. Kambuti aka kuri kuti wakuzvuka zviyani, akuwara, parikubuda ngazi ukakatora ukakachairire pabuwe, wotore zvimvura zvinobuda apapo oise pazvironda, unozwe zvirinani.